Nyɔnu aɖe kɔ eviɛ ɖe asi eye wòdi nuvivi aɖe de eƒe nume eye ama ɖewo hã le nyɔnua ƒe megbe tututu le dze ɖom.

Awusavi aɖewo le atike ŋu aɖe gbɔ si kewo doe ɖe dzi eyi ke wo be yewoa ɖe yewo ƒe nɔnɔ fia

ŋu ya kpɔ afɔku alebe asrafowo kakple kpeɖeŋutɔ geɖwo le mɔnu dim alesi woate ŋui aɖe ame siwo le ŋu ya me be woate ŋui atsi agbe.

Ɖetugbui ya dzidzɔ kpɔm esike wòɖo atsyɔ na eɖokui le awu didi blu aɖe me, eye wòle dzidzɔ kpɔm le atikutsetse ƒomevi vovovo si dzram wòle, atikutsetse siawo ƒe ɖewo nye atɔtɔ, aŋuti, kpakple…

Ame aɖewo zɔ yina ɖe asime kple woƒe viwo eye wokpa wo ɖe me. Wotsɔ kotoku kple nudzranuwo ɖe eme. Nyɔnu aɖe ha tsɔ nugo ɖe eta.

Afɔku aɖe dzɔ si ke nyɔnu aɖe kɔ via ɖe gasɔ dzi eye ɖekakpui eve aɖewo hã nɔ moto dzi eye moto la va xla gasɔtɔ ɖe anyi, ɖevia dze abe ɖe wòtrɔ megbe ene, sukuviwo woame eve aɖewo hã wole woƒe megbe eye wokpla bagi.

abó ƒoƒo nɔ edziyim eyata amegeɖe bubɔ nɔ anyi hɛlɛ ekpɔ alesi wolɛ atsã la ɖem le bɔl ƒoƒe la eye wóƒɛ dzidzie nye be yewoƒe amewo na ɖudzi

Trɔ̃siwo aɖewoe nye sia le woƒe trɔ̃ kɔnuwɔwɔwo me. Ɖewo tsɔ woƒe hũhɔewo ɖo ɖe woƒe kɔme kple asi. Wotsɔ woƒe aklala bla eta kple kɔme eye ɖewo hã le avɔ me.

Asrafo geɖewo nye amsiawo le agbaʋu aɖe dzi le dɔwɔm eye woƒe nunɔla le gbe ɖem nawo ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye ɖewo ha wotia titre henɔ dɔ la wɔwɔ

Yevu nyɔnu aɖe le nu fiam suykuviwo eye sukuviwo nye ɖevi dza aɖewo yi ke bɔbɔnɔ anyi nɔ to ɖom woƒe nufiala. Amewo hã tɔ be woakpɔ ale si yevunyɔnu ya le nufia ɖevi suewo.

Ɖekakpuia do atakpui lebɔɔ si ke ƒe amadede nye dzɛ̃tɔ kple avumi eye wòdo aŋutiɖiɖi ɖe ete, eɖɔi gaŋkui eye wòɖiɔ kuku hã.

Esiawo le akpa dzram eye wònye akpamumu dzram wole. Wonye asitsalawo eye wodeɛ tɔƒo heƒlena agba hena dzadzra.

Ame aɖewo le tɔdziŋu me eye yevu ŋutsu aɖe si ke le tɔdziŋu me kple eƒe aƒekɔa wonɔ etsia dzi kpɔm le esi ahomuyawo tutum eye etɔdziŋukula kɔ nane de kɔme si ke woyɔ be life jacket.

Gasɔ kɔ ame etɔ aɖe. Ɖekae nye ame si le edom, eye ɖeka hã nɔ gasɔa ƒe ŋkume tututu, Ɖeka hã nɔ megbe eye gasɔdola tsɔ kusi ɖe ta eye wogagbla nake hã ɖe megbe.

Woɖo kplɔ̃ na sukuviawo be woaɖu nu eye nuɖuɖu siwo wona ɖevi siawoe nye mɔlu. Wotsɔ nuɖuɖua yawo de agbɛɛ gã, e maa kple gatsiwo na wo be woatsɔ ɖu nu.

Ame aɖewo le eveveve ƒe dze ɖom. Wo le nye nyɔnu kple ŋutsu eye nɔnɔmetata geɖewo le exɔ la ŋu yi ke ɖe kaletɔ aɖewo fia.

Kɔƒe ya me la, etsi nya ɖe na wo ale gbegbe be edze be woakɔ ŋkuŋuŋu nugo si woyɔna be pɔlitanka ada ɖe agba ɖe dzi si ke ana tsi dukɔmeviwo eye wole nu geɖewo hã dzra le fi mi.

Nyadzɔdzɔgbalẽ, akɔnta srɔ̃mɔ kple nuƒomɔ kpakple kɔmpita si ke woyɔna be ŋkuŋuiŋui nusrɔ̃mɔa ele kplɔ aɖe dzi, nusrɔ̃gbalẽwo hã le edzi eye nuŋlɔti hã le edzi.

Le eya me la, ame geɖewo le nu dzram, eŋuwo hã la mɔnu dzi be yewoato age ɖe eme, eye ame geɖewo le mɔdodoa dzi yina, ɖewo yina ɖe aƒewo me eye ɖewo hã gbɔna ɖe asiame.